Ishure rifise uburaro bw'abahungu rikaba rifise inzira izibijwe n'amabati hejuru igenda aho bafungurira ndetse iruhande hakaba harameze n'utwatsi badaherutse kubuharura.

Ishure rifise inyubako zikomeye, rikaba ryubakishije amatafari n'isima, rikaba rifise ikibuga kinini aho abanyeshure bashobora gukinira agapira ndetse rikaba rifise n'utwatsi twiza i ruhande, ndetse riteyemwo amashurwe meza ashemeye.